I cal enini gimako i gang goyo moo ka ma awobi acel ma oruko kor bongo jampa ma rangine tye makwar r ki ongolo matar tar ki long jin ocung inget laboda boda ma oa ka goyo moo ci dong bedo calo tye ka a me ngwec me cito dok mutoka kar acel tye ma giketo ki inget ot.

Cal enini kinyuto iye cal pa lutino anyira gin angwen ma guyeyo pi ayeya ki i wi gi ki dong latin awobi acel ma tye ka loro pii alora ki lela yadi tye ki dong cam ma kipito i poto i teng gudi yung kany ki yung kwica tye ki pito iye anyogi.

Cal enini tye cal pa dul kic maguduke bedo calo guduke i jang yat ci kik guduke gitim cing ma yung lacam madwong ki teng cing mayung lacuc bene madwong kidong kidyere di kic moni tye nyige acel matye ka kubo kingi akuba.

I can eni ginyuto iye cal pa latin anyaka ma omako nyanya icinge ma nyanyane kono kiketo tye i kavere ki dok mukene bene tye i kavere ma kiketogi gitye i odero ma kiyubo ayuba meno kiyubu ki diro ki gin ma ineno calo pok lawiwio dong nyakoni onyonyo ci omako cene icinge.

Cal eni nyuto cal yeya ma ki wero gi aryo ki geng me kot ma tye ka cwer gitye i dog nam ki loka pa pii ni tye i ye cere cere yen dwong dwong.

Cal eni nyuto cal ma kimako i centa ka ma kicato iye cat ma nyuto co aryo ma gubedo ka ma labolo tye iye labolone nencalo labolo kwon ki awobi acel tye ma obedo ma oruko kor bongo makwar mabedo calo kor bongo me dul me cwako odilo ci omako okwer muno i cinge.

I cal enini tye i ye lalu gin ki jubi lalu tye gin adek ma giwoto i cingi ma lacuc i teng cingi lacuci tye iye jubi mucung kun tye ka neno piny yen ma i kabedo eni tye yen macegocego ma ineno calo otworo ki tugu ma pud gitye ma tino dok kabedone tye calo bar paka ma lee bedo iye.

I cal man tye iye cal pa dano adek ma jo aryo gitye munu ki dong ngat acel tye ocol ma laco munini gitye ma mon ma gibedo calo lulim ping laconi tye ka telo wigi me wot ka yito kabedo ma tye got onyo cere.

I cal eni ni tye iye cal pa dako ma oruku kor bongo ma bulu ma atura tye i kume ah rangine mukene tye ma kwar kwar ki dong oruko tiko bene tye ingutte

Cal eni ni tye iye cal pa co aryo ma gubedo ki korgi nono I dye yeya idi pii kin giti ka cero yeya-ni idi pii ma pii-ne nen calo pii nam onyo kulu madit

Cal eni kimako cal pa bunga ma tye ka ma obedo gotgot doki i cal man bedo calo bunga ma kipito apita dok yo tye ma okato ki i dyere pa bunga enoni atir got mukene tye ki i nge bunga ni bene dok kakare tye obedo notanota madit adada.

Cal enini tye iye cal pa panga panga tye ma romo gin abic cal enini ma lebgi kipako tye mabit adada dok gin lapak lebgi ma kilwongo ni fayiro ni tye ma kiketo ki iwigi cal pa panga ma kitiyo kwede me timo jami madwong adada.

I cal enini tye iye cal kic ma opye iwi atura doki aturane tye rangi matar ma ki ingeye tye alumalum.

I cal enini ot ma ot bati ma oti dok wi batine weng dong oti woko ki dong kome tye ma kirwado ki lobo ki dong ka mukene tye ma kitemo ki iye cemen ento dong mukene tye ka ao yadi mukene tye inget odi enoni ki ongeye ki dong ati neno yat mapenic ki yat labolo bene tye ma ocung inget otne dogolane tye bao ma dong guketoket.

I cal eni tye iye cal cing dano ma tye i dye pii i yeya ma okwanyo rec omako i cinge dok rene kome tye ma okwico kiwaco ma ngecne tye ma ongamo doge kun recne kome ka mokene ongolo ma obok obok.

I cal eni ni tye i iye cal pa laco ma ocung idye nam ento cok ki doge cinge tye ka keto obwor me mako rec en idye nam meno

I cal enini ki nyuto iye cal pa mon muni gin aryo ki laco ocol acel ma gitye ka ito cere kun gitiyo ki tal dok bedo calo eni jo ma giito got.

I cal enini tye iye bunga ma tye inota ma ki iwi nota enoni tye iye kabedo ma tye bar ma piny bedo calo nlyet iye adida doki yadi tye iye manok nok tye ma gingi boco boco ki luwotgi dok yadine bene tye macego cego.

I cal man ineno dano ma tye i dwol dyang ma giti goyo dyang bene danio ma romo adekki ah ma giti ka goyo dyang ci dyang ti ka ngwec dyanggi ma giti i dwol ma nen giti gin adek dyangi mukene dung ngo giti ki inge dwol ki woko ki dano aryo ti mucung ki ot bati acel nen iye ah ki dong ot lum matino tino giti ki inge cal eno ni ki i nge cal eno ni ki inge calli ineno bunga bunga mo tye ah ki dong lokkane kuja ineno mere lokkane bedo calo gino mo ti lokkane kulu ah ki dong pol ti ki ka wiye malo dong

Cal man kinyuto iye cal pii madit adada mabedo calo nam ma ki i dyere pa piine ka mukene ngom bene tye iye ki i teng piine yadi yadi dwong ki dong i lokane ki ka mabor gotogot nen tye i kabedone.

Ical eni ni tye i iye cal cing pa dano matye ka coto lobo keto ibao ma gitiyo kede me goyo matanun dok matanun mukene tye madongkigoyogi-o tye ki ngeye ki dong jereken bene tye maocung kenyo.

Cal eni kinyuto iye cal pa lutino kwan ma gucung i wang ot dirica ma guruko bongo me gang kwangi awobi acel tye ma oruko bongo makwar ma lacere mungolongolo ki dong mukene tye ma oruko bongo makwa mutonotono i kingi.

I cal eni tye i ye lutino kwan ma gucung i ot kwangi desk tye i ye ci gubolo bukgi bene i wi desk kun lutino kwan muken i oilo cing gi malo mukene omako kalam ma blue i cing gi unifomgi maguruko kore unifom ma pink ento ngute aye tye ma olingo ma tar.

Cal man ki nyuto dako ma tye i yeya omako muyembe i cinge, nyig yadi mukene tye calo papayi ki nyig yadi mukene.

Cal enini tye iye dano ma oruko kor bongo makwar ma tye cok ki dog nam ma ocung kun lamak cal ma tuk atuka tye ki inyime dok tye ka timme calo mito mako lamak cal ma tye ka tuk iwi yamoni.

Cal enini tye iye cal pa Rii ma gucung ma romo gin adek kun gucung ka ma tye lumlum ma kabedone obedo calo bar bar dok yadi mukene ocung ki ingegi ka mabor bor manok ki ka ma Rii ni gitye iye.

I cal man aneno iye cal nam ma yeya tye iye, yeya ne kono kalagi patpat acel kalane tye kala bao ki dong me namba aryo ma atye kanenone ki ngete kalane tye ma blu ki kamukene ongolo matar yeyane dok mukene me namba adek matye kanen-ni rangine tye ma gurin wiye olingo makwar owelo gitye katuk ki kawiye malo kidong pol dong tye enu owelo bene cal-le tye kanen i pii piny enu

Cal eni tye iye lutino muni ma gubedo i nget ladit ma laco acel ma gitye ka bunyu kun bedo calo tye ka boko kwedgi lok ma yomo cwinygi dok gubedo gulwore alwora i nget meja ma wiye olunge alunge dok tye matar.

I cal enini ineno iye biye ki lumlum ma tye ingette biye ma pud tidi winyo ocung iwiye ma winyone tye rangi makwar wiye olingo ma blu te wangeo olingo macol ma doge bocco manko dog winyone bocco ma wiye bit wi dog winyone bit ki ibwome bwome tye makwar kwar ma doge nen calo tye macol.